Oyo mwaana gha bughala ali kuzaanha ali kuvuga omupira ali guvugira einhuma ghe nhumba ali guvugira ghansi gho obusubi obwa kilagala.

Abo baana bali kwiisomero batyaime kuntebe bagemye kumutwe abali kulingirira..

Abo baana baligya kwiisomero kuliku omughala n'omulenzi. Omughala ali kusingisa egaali kumbali kwaibwe kuliku emiti.

Oyo musaadha ghaligho abaana bali kusiigaku ebiwaiwoli mu maiso abaana abo bagemye munkendhe.

Abo basaadha babili bali ku kaato, musaadha oghundhi agemye oluti lughanvu, akaato ako kali ku maadhi. ketolwailwa eisubi elyakilagala.

Oyo musaadha ogha pikipiki abese omukazi einhuma ku piki, omukazi yenha abese omwaana ku mugongo omukazi agemye obuveera bu biri.

Oyo mukazi atyaime mu nnhumba. Agemye endheku emba ela nga agitaile ku kigoye ghansi.

Ekyo kiinha, ekiinha ekyo kumbali baazeku obuvera obuli mu kala endhirugavu ekiinha ebyo ba yughamu omukyanga mungi inho.

Eyo ntulege, eli kumbali okwoluguudho. Elimu ekala endheru yabaamu nh'ekala endhilugavu, kumbalikweli kuliku eisubi.

Abo bantu bali kunhandha bali kumaato gali ibiri, amaato ago bagasibyeku emigugha okubanga tigatambula.

Ebyo bizimbe bingi inho. Ebizimbe ebyo bili kumbali okw'amaadhi. Ebizimbe ebyo ghaigulu ghabyo nsozi ndheleele, mpanvu inho.

Abo bakazi batyaime kubutebe balikunhiga akoma kakali magezi, akoma ako kali kwaka kala endheru.

Abo bantu be mereire ku mabale agali ghagati mu maadhi, bagemye amalobo bali kuloba engege nga ba gaghanhike mwi bbbanga.

Abo bavubuka bali kumbali okwenhandha, bagemye ekitimba ekighanvu inho ekitimba ekya bali kugezaku okukisika okuva mu maadhi.

Eyo nkembo eri kubuti yegemye inho, enkembo eyo eri mukala eya ndhirugavu. Enkembo eyo yenhweziza inho ku nsaga.

Okwo kumbali kwa nhandha amaadhi gali kumbali okwe nhandha kuliku amabale, amabale ago kuliku amaghanvu nha mampi agali ghansi.

Oyo musawo ali mwilwalilo ayambaire yesabika bulungi inho ali kukebera omusaayi ogwa bantu.

Oyo musaadha asutaime ghansi ali kulondha amaggi bwa gata mu kaveera, amaggi ago agali mu kiinha.

Abo bantu batyaime ku kaato, kali ku maadhi kali kuseyeya. Bambaile bi gyaketi ebya... ebili mu kala emmyufu.

Abo baana bali kwisomero bambaire unifoomu edho kwisomero baghanhike emikonho mwibbanga abandhi bagemye..

Edho ngalo dhiri kugezaku okugema ebimuli, ebimuli biri mukala eya kilagala nhi mukala..

Eyo ngege omuntu agigemye mungalo, engege eyo erimu obubala, erimu budholo dhondho. Omuntu agigemye ayambeire ekigyaketi kilimu...

Aago maadhi, amaadhi ago kumbali kwago kuliku amabaale, amabaale ago kumbali kwago kuliku ensiko ensiko eyo.

Ekyo kidhumo ekibisa amaadhi kumbali okw'amaadhi kuliku eisubi eriri mukala eya kiragala.

Elyo lyato, elyato elyo liri ku maadhi, kuliku abantu abeeru n'abairugavu. Einhuma gh'elyato elyo eliyo ogusozi

Eeyo motoka, motoka eyo eri muluguudo emotoka kuliku amatooke kwabaku n'abasadha babiri, omusadha oghundhi alambaire mu matooke.

Edho sekoko mulimu enkazi nhe ensaadha dhili mu kiyumba ekiliku akatimba era kuliku eisubi eikalu.

Ekyo kizimbe ekya kalinha kuliya okwe kizimbe ekyo kuliku olugudho, kulugudho okwo kuliku emotoka isaatu kwabaku...

Oyo mukazi ali kutambulila mu nhimiro, omukazi ali kutambulila mu nhimiro ya dhuma, dhuma ali mukala eya kilagala.

Abo baana bali kunaba mungalo ghaligho omusaadha agemye olupira olwamaadhi ali kubayuwirira balikuba mungalo era basanhufu inho.

Eyo mmere, emmere eyo eli ku sowaani, sowaani eli mu kala endheru, ku sowaani kuliku emmere kuliku omutyeere

Oyo musagho agemye empiso ali ku tunga ku mukonho ogwo muntu, empiso eyo eri mu kala endheru omusagho oyo ayambaire...

Ekyo kibira ekikwafu einho, ekibira ekyo kirimu emiti mighanvu ekibira ekyo kirimu akagira ak'eitaka ghagati.

Abo bakazi era nga abandhi bameraire abandhi batyaime abakazi abo bebikirire emitwe gyaibwe bakazi.

Ekyo kibuga mulimu ekizimbe kiliku emilla endhirugavu era mulimu abantu bali kutambula bali bizze onho.

Oyo musaadha ayemeleile kumbali okw'amaadhi, omusaadha oyo agemye akati akakalu akaghanvu omusaadha oyo ayambaile silipa mu bigele bye.

Eyo nsudhe eri munsiko yetolweilwa ebisubi ebya kilagala era nga ensudhe enho eri mu kala endhirugavu.

Ako kanhonhi, akanhonhi ako kali kwendha kwingira mu kisu ekisu ekyo kakizimba ku nsansa, ela olusansa olwo...

Edho ndhoki edhileta omubusi, endhoki edho edhindhi dhili kufuluma mu kiyumba, edindhi dhili kwingila ekiyumba ekyo bakazimbisa obubagho.

Abo bakuma idhembe bali kumotoka abandhi bemeraire ghansi ogh'emmotoka oghundhi abekaire mugemera ghala.